Ghano ghaligho abantu babiri abantu banho bagemye amalobo abantu banho bemereire kumbali okwe nhandha era nga amalobo ghaibwe bagataire mu nhandha banho bambaire mpale nnhimpi era nga bemereire nga balinze eri enhandha enho.

Bano bali kuketula amakina, ela nga ku bano kuliku abalenzi babili. Ng'ela abalenzi nh'abali mu maiso. Abaghala bali inhuma gh'abalenzi bano. Bano bonabona bambaile ebyeru. Ela nga bali kinila mu busubi.

Abaana b'eisomero. Abaana bano kuliku omughala nh'omulenzi. Abaana bano bali ku naikonto nga ela bano bali kunhwa maadhi. Amaadhi gali kuva mu naikonto enho nga ela bano bali ku ganhwa.

Akakembo nga kano kali nh'omwana ghako. Akakembo kano kaliku ebiviili bingi. Akakembo kano kagemye ku mwana ghako ela nga mwana ghako atyaime embeli ghako. Akakembo kano katyaime ghansi.

Emmotoka ennhingi nga dhino dipakingibwa ghalala. Mmotoka dhino dha kika kya takisi. Ela nga abantu bali tambula ghagati mu mmotoka dhino. Ela omusana guli kwaka.

Omusaadha ayemereire emberi ghe motoka era nga onho agemye kamera, omusaadha onho egwire omunhwa gwe era nga amainho ge gali kubonheka emotoka enho eriku ekigambo "tourist vehicle" kumbali kwe motoka enho ghaligho obusubi.

Ekanisa nga enho abantu bagyayo okusaba, kanisa enho eriku obusulya bubiri obughanvu era nga enho eriku ababaati ama myufu, kanisa enho ya kisitaka era nga ghansi ghayo ghaligho obusubi.

Akatimba akakozesebwa mu kigema ebye nhandha nga era akatimba kanho Kali mu bbaafu. Onho ali kulyato nga era ayambaire engoye endhirugavu elyato linho lili ku maadhi.

Enhumba edhakalinha era enhumba dhinho ghanho dhirigho nhingi, ghansi ghadho ghaligho olugudho olubitagho era olugudho lunho lulibitaku emmotoka, kumbali enho eriyo emiti nho busubi.

Ebivuga ebikozesebwa mu kwemba era nga mu bivuga munho mulimu engoma, engoma dhino dhili itanu mu mughendho era nga kunho kuliku nhe engalabe, kumbali kwabyo kuliku entebe nga ndhoghoza kuntebe dhino abadhikuba kwe ba tyama.

Banho bali kusamba omupira era nga omupira gunho bali kugusambila mw'itaka irere nga aghazira busubi, kumbali kwaibwe kuliku abaghagizi nga banho batyaime agho era nga banho bali kusambila mupira gunho mu ngaito.